Omushaija oine ebireju bingi ajwaire akakookoro tarikureebeka aha maisho. Ajwaire esaati ya kinyaatsi omunda y'ekooti erikwera. Aine ebyoma omu maraka eby'okukyebeza.

Ekinyonyi ekiine amapapa garikwera hamwe n'agarikwiragura kiteekami aha mutwe gw'amaizi kiine omunwa muhango muraingwa n'amaisho gaakyo nigairagura. Kyashami haine eki kiine omu kanwa.

Engaro ezirikureebuka zonka zikwatsire aha kiharaani ky'eshweta ,akakomo kajwairwe omu mukono karikutukura, n'ehuuzi eri aha bidondo eri omurangi ya kinekye aha rubaju hariho omwenda oguri omu rangi ya bururu.

Abashaija babiri abajungu baheekire ebishaho bihango bajwaire enkofiira. Omwe aine eishokye ririkwera hamwe n'ebireju birikwera. Akwatsire kamera omu ngaro ajwaire eshaaha aha mukono n'enyima hariyo omwana akwatsire akaveera omu ngaro.

Empundu eshutami aha kitagi ekyine ebiti biheendekire bikondogwize biriho amababi mahango agamwe gari omu rangi ya kinekye n'agandi gari omu rangi ya kijubwe.

Epiki eheekire abantu eri aha nguuto, enguuto y'eitaka aha rubaju hariho ekishaka ,ekyakwatwa omuriro ogurikwaka munonga gwine omwika mwingi ogwashweka omu ruguuto.

Abakazi bashatu baine ebyoma byakarimagyezi, omwe aine eshweta yebinyarara birikwiragura hamwe n'ebirikwera. Omwe ajwaire ebirahuri n'ondi ajwaire enkofiira. Boona bashutamire aha ntebe nibamwenyerera.

Enyamaishwa ziri omu kishaka, ekishaka kirimu emiti, omuti ogumwe nimuhango harimu emiti eyomire hamwe n'ekishaka kihango ekiri omu rangi ya kinyaatsi, ebimwe ebiti byine ebimuri

Omushaija arotami aine ihuri omu ngaro, amahuri agamwe gari ahansi, agandi gari omu kaveera, ajwire enkaito zirimu sureesi n'esaati y'emikono migufu

Amapiki mingi gapakaingire, hariho bakama baago bashutamireho, n'omukazi ariyo naatambura, aha rubaju hariho emotoka ya kibokisi bari aha rubaju rw'oruguuto orwijwire ebyondo hamwe n'ebyagaana

Enjoki eine otupapa tukye hamwe n'amaisho mahango hamwe nana obwikizo erimu erangi ya kinekye hamwe neya buraka ah'eibondo ryayo eine omweyangye etekamire aha kimuri kirikwera.

Ekanju erikwera ningwa etiiremu obusaako ejwairwe ekooti erikwiragura ekomire amapeesa aha rubaju hariho gomesi eyezirikirwe omweko eri omu rangi ya kinekye hamwe na kinyaatsi.

Abantu bekunganyire nibateera omu ngaro. Abamwe bezirikire enkindo, abandi bajwaire enkeito, n'ondiIjo ajwaire butusi, enyima yaabo hariyo emotoka erikwiragura erimu abantu. OndiIjo akwatsire ekiti nateera aha ngoma.